Enga zvakaoma nguwa yecovid iyani matenda awo anotapurirwana akaoma hama woye zvaizoita kuti muntu atamika zviyani aintoikwa nawo akazviputira kudzivhara mwiri weshe.

Ngenyaya yekuti atiziyi atenda anouya pachi bhedhlera kuti anenge eirwara ngei, tino kurudzirwa kuti tigare takavhara miro dzedu, kuitire kuti tisawane matenda, ayani ano tapuriranwa mumhepo.

Ashandi emuzvibhedhleya anamukoti, madhokodheya anokurudzirwe kuti chero eibaire mukhuhlani unonge weida kuuya ngaaenge akazvidziirira.

Kune mikhuhlani inouya yakapamhauka imwe yacho ininouya nekuparadza kuti kwazii notodziiririka ana baba wee ngatirumbe tinozvidziirira kumikhuhlani ingauya.

Tinobaabonga yaampo ngemitemo yaayo mazuva anaya zvimweni zvakona unotozviona zveinyorwa pamasai saipo, padandemutande reruzivo. Mwotobhuyirwa ,mwotoerengerwa, mwokombidzwa.

Kana mundaraunda menyu mwaite mukuhlani uyani unopomerwa nekune mbepo kana nekufemerana tinoaona eiuya ezvibhedhlera eipfapfaidza akapfeka ngubo dzekuti asabatira matenda awawo.

Tinodakara yambho nekuti denda ranga ranetsa makore apfuurayo regomarara rorapikaa zvinoda kundokurumidza kuti uonekwe wotodetserwa.

Kuti kwaita mikuhlani ngekuti kunopomerwana kuburikidza ngemhepo anhu anosisa kuti afundiswe maererano nemikuhlani iyoyo magadziriwo aingaitwa nemapedzero aingaitwa.

Kuti hama yenyu ikatamika zviyani ngemukuhlani unopombererwana ngembepo unosise kuti anoikwa ngeveutano vanonga vakadhloka zvidhloko zvinozvadziirira kuti asabatirewo denda irona.

Tinokurudzirwa kuti kwauye mukhuhlane unonga weitapuriranwa ngekufema kukazi uyai mubairwe anhu ngatiende tobairwa mukhuhlanewo usapararira.

Utano hwemwana hwakakosha maningi kumuntu weshe pasi reshe, zvakadero ana anosise kuti adziirirwe kumatenda akapambauka angabata ana.

Kuti muntaraunda mwaite mukuhlani uyani vekupomerwa. Tinobaona eutano eiuya akadhloka zvidhloko zvavo, eiuya kuzofafaidza mumamuzi mwedu kuti mukuhlani usapararire.

Tinobonga yaambo ngearikutse migodhi mumakanyi mwedumwo, ana mai edu owane pekusukire washeni, asihe aasisi kusukire washeni panocherwe mvuraba, anosise kuende chinhambo ondosukire ikweyo.

Zvakanaka maningi zvinomboizwa kuzvibhedhleya zviyana zvekuti magumeyo asati atange kumuhloya mombofundiswa zvimweni zvekuzvi chengetedza mwiri yenyu mombofundiswa kuzvitatamura mwiri yenyu.

Ebanhla rehutano vanokoshesa maningi hutano hwemuntu dzimweni dzemukuwo anohamba mumakambani Eitofundisa antu maererano ekuzvichengetedza kuzvingwarira.

Tinobonga yaambo mabandla anobatikira ana ,utano hwavo nechikora chavo. Arikuise mvura yakachena muzvikora kuti ana aone kushambe nyara eibata chokudya.

Mabandla akapamphauka ayo tinomaona eidetserana ngeveutano kuhambe muzvikora eifundise ana kuzvichengetedza nekuzvibata .Dzimweni dzemukuwo eito mahina zvekuseenzesa.

Ikodzero yemuntu weshe kuwane mvura yakachena. Hino tinokurudzirwa mumamana medu ngatibatane kucheresa zvibhorani timwe mvura yakashambidzika.

Kune njira dzakapambauka dzino seenzeswa neantu eutano kuti agumise soko rematenda muwantu angave anohamba muzvikora, anenjira dzaano seenzesa dzokufundise vantu.

Eutano anobatikire maningi utano hweana nguwa zhinji tinovaona eibude kubanze eiona kuti ana ane utano hwakanaka ere dzimweni dzemukuwo eitoahina chekundya.

Kune bahla rinobatikira zveutano hweana ngefundo yavo tinoaona kazhinji muzvikora eiuya eihine ana zvikwanisiro zveutano ngefundo yavo.

Tinombonga yambo, eutano arikuone kuti muchikora chimwe nachimwe ana arikuwaniswe mvura yekumwa ,yakachena zvinoita kuti hutano hwavo kuenda mberi.

Ana edu eiyaruka anosise kufundiswa hutsanana achimazera epashi kufundiswa kusambe nyara kwemene. Kuti anosamba nyara sei asingazi kuisa maoko pamwepo.

Zvinokurudzirwa kuti zvimbuzi ngazvivepo zvinokwanirana neana pachikora, kunyari kumakanyiko, zvimbuzi ngazvivepo, ngemvura yekusambe nyara einge apedze kuseenzese chimbuzi.

Pashi reshe hunobatikira hutano hwemuntu muntu weshe dai murume dai mukadzi anombobuda eifundiswa ana mai edu kuzvichengeta ana baba edu anofundiswa he.

Tinobonga nehutano anobatikira hutano hwevantu nekuisa milisi mumakanyi vantu vowana mvura yakachena matenda anosisa kuita mashomani mundaraunda.

Hwana hwedu hweitanga mazera epashi kuchikora hunoda kutotanga nekutofundisa utsanana. Magezerwo anoitwa nyara echinge apedza kuseenzesa chimbuzi.

Munhu weshe une kodzero yekuwaniswe ruzivo pamusoro peutano hwake. Variyo anamukoti neanoshanda muzvibhedhlera akaemera izvozvo kukufundisa maererano ngeutano hwako.

Mumakanyi medumo mwo amweni akagarpasinde ne masawa tinokurudzirwa kuti mvura yemusawa ngatiyi sevenzese zvimweni dai kudiridze magadeni hayisi yekuseenzesa kubika nekunwa.

Dambudziko renxondo rinokonzeresa amweni matenda anotoita kuti muntu azotowata awate pashi akaita seemoyo, zvadaro tinosisa kuti kana tamanikidzika zviyani ngatiwane wekubhiira.

Ariyo madhogodheya kuzvibhedhleyako, akungoemera dambudzikoro rendxondo rekubetsera vantu, vari kuita dambudziko rendxondo. Pashi reshe kwatowo ngezuwa rekutorangarira vanhu awawa.

Tinokurudzirwa kuti titore hama dzedu dzaka shate masoro dziri kugare mu manzira tidzi endese ku zvibhedhleya zvino chengetwa andawu akadaro anondo bairwa opona.

Utano hwendxondo chiro chakanaka maningi. Muntu weshe unotarisirwe kuonekwa eindoshekerera. Kushushikana mundxondo kunoite kuti muntu arware.

Tinawo angani edu akashate masoro ngatisaarekera baa eibuda eiende kubanze ngatiabate towaendese kuzvibhedhleya zvinoona ngezvekuita ngendxondo dzeakadai.

Paite dambudziko gurutu, rekukanganisike kwendxondo yeantu pasi reshe. Hinobeutano ari kuhamba eifundise ana, kunyanya mazera echidoko, kudzibata kuti aone kungwarire ndxondo dzavo.

Mwaizviziya ere kuti kune zvibhedhleya zvinondoemera kudetsera ayani akashate masoro. Kuti tiinawo mumakanyi mwedu ngatiende nawo kuzvibhedhlera anoodetserwa.

Vangani vangu ngatisarekera hama dzedu dzeibude kubanze dziyani dzinorwarwa nge nxondo dzinoenda ma dzikarashikika zvibhehlera zviriyo zvinodetsera.

Chibhehleya chinosise kunge iri ndau yakahlamburuka, ndau isina bukuta, ndau isina mapepa pashi, ndau ine pekuti anhu oguma anowane pekupaka motika dzawo.

Zvibhedhleya zvedu, zvinyari zvibhedhleya zvidoko zviri mumakanyi mwedumwo panosise kuoneka ngekuhlamburuka ngekushaya marara pashi, ngekuti pakawanda marara pashi, matenda anowanda pachibhedhleyapo.

Tinokurudzirwa kuti tirambe teivhakachira zvibhedhlera ngekuti michini iriyo inohloya matenda edu aichasweri yeimbotedza zvakawanda wanda kungoiswa pamuchini wotobhuya.

Tinokurudzirwa teshe mwamuna nemukadzi kuti tiyeuchidzane mazuva emwana ekundobairwa. Tisariyarwaba, utano hwemwana hwakatikoshera.

Tinobonga yaamho ngeanoake zvibhedhlera ngekuti anobatikira maningi hutano hwevantu. Tinoona mweshe munohambire antu mwakavharwa, atenda aahambi muzuva ba eichaiwa ngezuwa .

Zvibhedhlera zveshe zvikuwani ngezvidoko zvinokurudzirwe kuti ngazvinyore zvikwangwari anhu eigumepo oona kuti ndinobva apa ndeiende pari ngaaziye.

Pachibhedhlera inosisa kunge iri ntaraunda isina bukuta pakaiswe zvidhina pashi pekuti antu aatori matenda ngebukuta pakaiswe zvikwangwari zvinokombidze antu kwaanosise kuenda.

Eya tagumeyo kuzvibhedhleya ngatipanane mukana anhu aMwari wee. Teiningira teionawo antu akhona, amweni anenga asingakoni nekuhamba. Ngatitangewo kuapa mukana odetserwa, oenda.

Petinotenga payani zvimitombo kana zvimichina zvekusenzese kumhatso. Zvinonga zviine katsamba kanonga karimwo ngatitange taerenga katsambako tazwisisa tisati tatange kusenzese mucheni.

Muchibhedhleya munosise kunge muine nzvimbo yakapamphauka ,yekuti anhu aafaniri kumanikidzana. Madhoo akhona anosise kunge ari madhoo akakura, ekuti ana anokone kuhamba zvakanaka, asingagwamani.

Katodakarire anamai woye kunoberekera kuzvibhedhlera nekuti kune antu anoziye basa rawo , anambuyawo kumakanyiyo dzimweni dzemukuwo anouya ari airi ana akona zvinozonesa kanyiyo.

Tinokurudzira ebandhla reutano ,kuti anthu ngaapiwe pekuata pakanaka kuti apinzwe muchibhedhleya zviyani ,zvirinani kuti munthu apiwe pakanaka panokodzera pekuti aone kurara.

Zvibhehleya zvedu zvinosise kunge zvine zvingoro zvekuhambisa ,zvinezvimovha zvekuhambisa kuitira aayane anenge agumepo okorera kuhamba zvinosise kunge zviri pasinde panosvikire antu adotsereka.

Tinobonga ezvibhedhlera arikubate varwere vedu zvakanaka antu arikukurumidze kudetserwa agume pachibhedhlera zviyani achayemipo mukuwo wareba maningi.

Kuzvibhedhleya kweduko tagumeyo hatimborashikwiba, ngekuti zvinenge zviriyo zvinonga zvakanyorwa zvikwangwari. Zvinokubhuyire pekuenda, kuti weide kuendese makararwa ako, unotobhuyirwa kokuenda.

Tinobonga maningi pane zvinoita neveutano. Kumbouya muzvikora mwedu eyibaira vana kubadzivirira kumatenda akasiyana siyana. Abereki ngatibhuyire vana kuti abvume kubaiwa kna vouya madhokodheyawo.

Eutano aaemeri kuone matenda nemitombo basi. Anoemahe eiongorora zvinoryiwa ngeantu. Zvinogadzirwa ngemakambani zvikhafu zvakhona kuti ndizvo ere zvinofanira kuti zviryiwe ngeantu pautano hwavo.

Zvibhedhlera zveshe zvikuwani ngezvidoko, zvinotarisirwa kuti inge iri nzvimbo yakahlamburuka, nzvimbo isina marara pashi, nzvimbo yakaiswe madhinha pashi, kuti anhu asatore bukutaba pashi.

Munofundire ana kuzvikora zvepaderamwo dai maanodhibanisire mutombo eyifunda, munosise kunge makarongedzwa, chimwe nechimwe chiiende pandau yacho. Zvisadhibanisaba munorashikwa zvikashaishika.

Ana edu pevanenga eifundira udhogodheya payani anotofunda eyibate mishonga, eitobate mitombo yakona. Haafundi ngemapepa basi, anotofunde eibata mitombo yakona.

Eutano ane mukuwo waanofamba ngemuzvibhedhleya makhona dai wafambira rimweni denda anotombokufundisa zvimweni maererano nemikuhlani inenge iriko mazuwa akhona.

Mwaizviziya ere kuti mitombo yeduyo inogadzirwa ngemakhambani, akapamphauka. Makhambani aya anomboita mushongano, wekumbobhuirana maererano nezvemitombo yawo yaanenge eigadzira.

Tinodakara yaamho ana edu echitema arikutore mitombo yedu yeichiantu ,eiendesa kumunohloiwa ,einyore pamabhuku zveibuda padanhe mutande.

Munozviziya ere kuti ena eutano o ane mukuwo waanotombofundisana maererano neutano kuti unodetsera sei anhu anondota ga agare pashi ofundisana zvekundobhuire antu.

Pashi reshe tenderere rikubatikana maningi ngenyaya yegomarara. Vazhinji vari kuita mishongano kuti ropedzwa sei, antu ochiita okudini kuti apone padenda iroro.

Kune mamweni maphandla arikubatana nevehutano kuwona kuchengetedza kwemadziso eantu amweni akona anotowone mahala pasina mutuso, nyanya mazera makuru awa.

Tinobonga maningi amweni machechi ari kubatana nebandiko rezveutano. Ari kutoake zvibhedhleya zviri kutoponesa antu akawanda. Tinozvibonga maningi zvona izvozvo.

Anhu tinofanire kuziye kodzero dzedu kana tiripanyaya dzeutano. Kuziya zvaunotarisirwa kuitirwa wagumeyo kuchibhedhleya. Anombofamba emabandiko yakapambauka eifundisa vantu ngezvekodzero dzavo.

Ibanhla reutano anomboita mishongano neantu eyiaudza kodzero dzawo ngenyaya yekurapwa eyiabhuyira kuti hurumende inomboti kudini ngenyaya yekuwanikwa kwemitombo nekurapwa kwavo.

Antu anosise kuziye kodzero dzawo maererano ngeutano zvaanosise kuita ngezvinosise kuitwa ngeakoti ngemadhokodheya pamwiri dzawo.

Ndau dzinoakwe chibhedhleya dzinosise kunge dzine pekuhambira pasingachayi zuwaba kuti atenda asachaiwa ngezuwa eihamba pachibhedhleya .

Heanenge eikupinzemwo mumuchini muyani, anonga asiri muntu umwe. Umwe naumwe anonga akagare pamuchini wake. Eiona eihloya zvinonga zveibuda pamuchinipo, ona wakavharirwa mukatomwo.

Anohamba mumarodhi ngemovha veityaira tinokurudzirwe kuti tikaona movhadzo dzezvibhedhlera dzinonga dzakatonyorwa kuti dzeibaka ma lights dzeirira ngatidzure murodhi tiape mukana nokuti anenge eirumbise mutenda kuchibhedhlera.

Ariyo madhokodheya atinawo anambuya asharuka arimo mumamhatso atambudzika ngemadziso mazuwa anaya zvanaka achemberawo haana muduso waanodusa.

Movha dzinotakura anhu munguva yenjodzi dzinosise kunge dziri movha dzakanyorwa kuti neanotyaira eyirumba zviyani ibake malights, muntu aziye odzuure murodhi.

Amweni ana mbuya edu, mumamuzi medu umo haachakoni kuhamba, kuhambire chibhedleya. Hinoyi bandiko rehutano anombobuda kubanziko eyindo betsera muzinde mavowomo.

Tinobonga maningi ngebandiko rezveutano vanosisa kiendesa zveku seenzesa muzvi bhehleya zvedu zvine zviro zvakakwana zvakawanda maningi zveku seenzesa kuti antu apone.

Chibhehleya inosise kuite iri ndau yakahlamburuka, yakaiswe zvidhina pashi kuti antu asaite guruva paanouya kuchibhehleya.

Zvakanaka yambo zvatinoona zviyani tepinda pachibhehlera zvikwangwari zvinenge zveratidza andu patinoenda zveinyorwa ngemutauro unotarwa mundaraundamwo kuti mundu weshe azwisise

Ana mukoti edu muzvibhedhleya muyani, tinoone kuti antu ane rudo rwekudetsera antu, mangwanani ayana munowona eyi hamba, eyibvunza mutenda woga-woga, zvaanenge eyizwa, nezvaanode kudetserwa.

Ezvibhedheya anokurudzirwe kuti atenda eyinge auya zviyani, ngaakurumidze kunyorerwa odetserwa. Nguwa zhinji amwe anenge akatogomberwa pheyani, otore nguwa yakareba.

Tinokurudzira abereki kuti tiende neana kuzvibhedhleya kuti waona mwana kuti asi kuite mwiri wake zvakanaka. Tisachengete matenda kumhatsokwo ngatirumbe kuchibhedhleya andohloyiwa anachiremba anenge ariyo.

Anotya ayani kuti andiendi kuchibhedhlera andizi kufunda, akunabasa ngekufundaba zvinonga zviriyo zvinonga zvakanyorerwa akafunda ngeasina kufunda mifodho inonga iripo, unondoerenga nemifodho weienda kusvika wagumeyo.

Tinodakara maningi ngezvinoizwa nge ano senza pa zvi bhedhleya akaona wagume pa chi bhedhleya dzimweni dzemukuwo wokorere kuhamba anotore chi hlayo chine mavhiri uku gadzike imwomwo ochiku sunda.

Zvimweni zvibhehlera zvakona ere, unoite yekupora usati wandoona nadhokodhetya wakhona ngekuhlamburuka kwazvinonga zvakaita, zvinenge zvakati mhoryo kuyevedza.

Zvinokurudzirwa kuti chibhedhleya chimwe nachimwe chinge chakachengetedzeka, chinge chine chidziro chinodziirira kuchengetedze midziyo inenge irimwo nekuti mune midziyo yakakosha maningi mwona.

Nguva iyani ye besha mupengo iyani taiti wagume ku chibhedhleya maitozwi nangai neku chiwindo zvaka detsera maningi izvona kuti anhu asa rambe eindo sangana mu mbatso imwe chete ayi tapurirana matenda.

Tinobonga maningi kuzvibhehleya kwedu aisize ndau inosuwisisa. Antu arikugare pakanaka, ndau yakanaka, mibhedha yakanaka, ari kurare paka hlamburuka.

Zvibhedhlera zvedu inzvimbo yakakosha maningi kumuntu weshe naizvozvo Tinokurudzirwa kuti pange pane anorinda kuchengetedza nzvimbo nemitomboyo nemecheniyo.

Mazuwa anaya zvibhendhlera zvedu zvikurutu zvasimuka maningi. Mibhenda tinoiona irimwo yakashongedzwa yakawaridzwa. Zvekuhambisa zvakona zvinonga zviriyo, dai aukoni kuhamba ngendaa yeurwere zvirimwo.

Ayani amunoona ei tengese mitombo anonga akato fundira basa rawo anonga eishanda he ngemi michina yechi zvino zvino yeimabhuira mutombo unosise kuhiniwa mundu.

Tinokurudzira ezvitoro zvinotengesa mitombo, kuti ngaarongedze mitombo zveyienderana nematenda eyinorapa kuti anenge eyida kutenga awone.

Munochengetwe mitombo, kuti izopiwa antu, munosise irindau yakapamhauka musikazi kutsitsirane zviro, mitombo yakhona yakarongedzwa. Zvinodetsera kuti anope mitombo yacho asapedze nguwa eitenderera eitsvaka.

Zvakanaka maningi kugara weindohloiwa ngazi yako kuchibhedhlera kuonekwa kuti zviro zvichakabatana ere kuti zvisingazi kubatana unokurumidze kudetserwa mumatambudziko akaita saana gomarara.

Tinokurudzirwe kuti tidakarire zvibhedhleya paanombohamba paya eiuye mumamuzi mwedu ngatiendepo toodetserwa , anomuhloya omubhuyire zvinonga zveide kuizwa.

Mazuwano aya zvanaka maningi tinobonga nekuti takuonawo akadzi, ndombi dzedu dzeyite madhogodheya, zvainesa maningi karetu. Taindoona vaisa, ndovainga madhogodheya.

Mwagumeyo kuchibhedhlera zviyani kunenge kwakadzara mifodho kumadziro ngatione nguwa yekuverenga imweni yakona inonga yoitoti fundisa mararamiro etinofanira kuita etinofanira kurya neatisingafaniri kuita.

Kune amweni matenda atinoke kuchengeta teindoti azvina basa matenda ekuwaiwa ngemakanda zvakakosha maningi kuti uende kuchibhehleya unombhuyire chiremba akudetsere.

Tinosungirwa kuti tidakarire chibhedhleya anhtani kundoningiswa kwemene amweni unokone kunge une dambudziko remabonzo asi usingazwi panorwadza kundoningirwakwo kwakandonaka wokurumidza kudetserwa kuti raoneka.

Tinokurudzirwa maningi kuti tazwa panopanda ngatikurumidze kuenda kuzvibhedhlera amweni anenge ari magomarara ari kutotanga pheyani , hino anobhuye kuti rikakurumidzwa rinorapika .

Ngatidakarire kuendepi kuchibhedhlera amweni anotye ndaiti kuti ndagumeyo ndinosvikoo batirwa pachikunwe changu ngatisatya baa kubairwa kwakona kutodziposena.

Tinokurudzirwa maningi kuti antu eshe tipote teimbononingirwa kuti ngazi yedu irikuhamba zvakanaka here zvirikupindirana here nemwiri wako .

Kuti waone kuti wabude chiro panyama yako cheusinganzwisisi pangave paboko kana pagumbo ngatikurumidze kurumbe kuende kunohloyiwa zvimweni zvakhona anonge itori magomarara arikutotanga.

Chanakire mishini mazuva anaya auiti zvekufungira baa inotokubhuyira yokukombidza kuti apapo ndipona pane dambudziko zvasiyana nekaretu pawaingo piwe mutombo weindohamba.

Kuti tiina asharuka pamhatso pedu, ngatirambe teiende navo kuzvibhedhlera, nekuti eikura kudaro matenda anonga eiwanda mumwiiri yavo. Anode kuti arambe eiongororwa.

Ana baba eshe anorambe eikurudzirwa kuti ngaadakarire chibhedhleya ngendaa yemukhuhlane urikunesa maningi muarume wegomarara rinobate nhengo dzawo ngatiende kuchibhedhleya ana baba woyo toohloyiwa.

Zvakakosha maningi kuti timboerenga tasvike muzvibhedhlera zviyani zvinenge zviriyo muma dziro mwowo muyani zvimweni zvakona zvinotidetsera kuti tizoye zvinoitike mumuviri mwedu patinenge teyi kura.

Ngatidakare yaamho ngemicheni yataanayo muzvibhedhlera medu. Iriyo micheni irikutoseenza kurapa magomararawo, kupisa magomararawo kuti vantu vaone kupona yadzaremo muzvibhedhlera.

Michini iri ikuuya muzvibhedhleya ine mhando dzakapambhauka. Chezvinotoda ngechekufundisa panonga pauya muchini wakhona, kufundisa antu kuti unoseenza sei.

Mitombo imweni yatione muzvibhehlera handiyeshe yekumwaba, kune imweni yaanoseenzese kusuke micheni yawo mwaanenge eihloya zviro, iriyo mitombo yakonayo inonga indoriwo muzvimakaba.

Micheni yayo kuzvibhedhleya dambudziko ndoremare rokuti upindepo pamucheni pakona. Unotombode mwedzi dzakawanda veiisenza, veisenzere mari yekunopinda pamuchenipo.

Tinobonga maningi ngemuchini yaayo mazuwa anaya yechizvino zvino irikushanda kuhloya zvifuwa zvevantu unotooneka kuti dambudziko riripari riripamoyo ere ,ririmuchifuwa, mumapapu ere.

Imweni ngazi nemvura dzatinoendesa zviyani muzvimakaba anoti osvikeyo kwaanojloya zvinoiswe pamucheni micheniyo unkudza zviro zvinenga zvirimwo mukati mwengazi yakoyo okubhuira kuti unematenda e.

Tinobonga yaambo ngemishini yaamo muzvibhedhleya yekuhloya antu pane matenda dai mungava mumapapu mungava muchipfuva, michini yaayo hino tinokurudzirwa kuti dei aderedze mitutso.

Tinobonga yaambo hurumende dzedu dzirikuunze michini muzvibhedhleya. Chikumbiro ngechekuti antu arikundofa mumamhatsomwo ngekutame mutuso wakona wokuti andoiswe pamuchinipo.

Imweni mitombo yatinoonemwo muzvibhedhleya iyani handi yekumwaba, ine zvainotoseenza. Imweni yakhona inotoseenze kutosuke zviro zvinoshandemwo. Imweni yachona inoshande kusuke maronda, saka ngatiziye.

Iriyo micheni inosenzeswe muzvibhehleya kubandiko rezvekuhloya zvinonga zvabva mumuntu dai dzingaamvura, daidzingaawetidzo ,iriyo micheni inobudisa zvemene.

Ngendaa yemicheni yaako yechizvino-zvino zvanaka maningi kudhayako waiti waendesa besha rakoro kana chikararwa chakocho, wainzi mozopetukahe kwapere mwedzi, weindorwara.

Muno gadzirwe mitombo neku hloyiwa ngazi nezviro zvinenge zvabve mu anhu zvi zhinji zvakona mitomboyo vei dhibanisa muno tode chikero cheku ona kuti wadhibanisa zvino pindirana here nge zvaka nyorwepo.

Ukaningira payani paunopinda weibairwa mwazvinorashirwa munonga mwakatosiyana memanaiti muri mwoga memapepa munenge muri moga zvinorashiwa ngemapato ngembando.

Eku chibhedhleya ano ngwarire maningi utano hweana, ano hungwarire maningi, umweni eyi nyora pashi zveshe zvaanonga awona pamwana zvino nyorwa pashi, kuyitira mwedzi wouya wopetuka.

Ngatidakarire kunobarire ana edu kuchibhehleya anamukoti anonga ariyo madhokodheya anonga ariyo eimudetsera aarambidziba angaani ako kuti auye eikuona.

Anamai woye ngatidakarire kuti tinoberekere kuzvibhedhleya ariyo ana mbuya anotidetsera murufaro unomaona eishekerera maningi eikudetsera.

Tinodakara yaamho ndaana mukoti aayo mazuwa anaya nemadhokodheya, anamukoti edu tinoaona zviyani taenda nehwana anonga veishekerera eitamba ne ana, ndoozvatinodakarira izvozvo.

Anamai kuti mabare ana ngatidakarire kuende neana andobairwa adziirirwe kumukuhlani yakasiyana siyana ngatiende nawo abairwe ngekudonhedzerwa.

Anamai mwabate pamwiri penyu zviyani dakarirai chibhehleya nepamunenga mwabara zviyani dakarirai he chibhehleya ngekuti mwana unode kuchengetedzwahe.

Mathuruzi ano seenzeswe muzvi bhedhleya akawanda maningi zvinochitosiyana kuti zvinode kushande pari maererano ngedenda remuntu, maererano ngezera remuntu unode kuhloyiwa wakhona.

Yakawanda micheni yetinoona muzvibhedhlera zviyani, imweni yakhona ngeyekuhloya antu, imweni yakhona ngeyekutsvaire nzvimbo kuti ntaraunda igare yakachena, anoshandemwo asabate matsvinaba.

Madhogodheya edu akafundire mabasa akapamhauka. Amweni akafundire kundomira ngemazino. Kuti waite dambudziko remazino, usaerengeraba, ende kuchibhedhlera.

Mitombo iriyo yekuhloya peshe panorwadza dambudziko ndiro mari dzino bhuyiwepo kuti uone kupinde pamuchini pachona dzakawanda maningi .

Naitidzo dzatinoona muzvibhedhleya dzinosiyana nepadzinonga dzeida kuseenza dzimweni dzacho dzinoshanda panonge peitutsirwa ngazi mumwiri dzimweni dzakhona dzinotoshande kuise mutombo dzona paganda remuntu.

Mazuwaanaya zvabaanaka anthuwoyee wakutohloyiwa wakatoatepo pamubhedha zveitobuda pachivhitivhiti weitoona peshe pane dambudziko zvanaka maningi.

Michini inouya muzvibhedhleya inodawo kuti neanoisevenzesa ambotangawo averenga zvirimo mukapepa kanenga karimo, maseenzere aunosise kuita ofunda ozoseenzesa.

Tinobonga maningi ngeari kuunze mushini yekuseenzesa muzvibhehleya medumo. Tinobonga ngezvaari kuita ngekuti imweni michini inorema saka ari kutoisa mavhiri dhokodheya oita chekusunda kana kudhonza einda pamutenda.

Chishiwo chedu ndechekuti dezvibhedhlera zvedu zveshe zvikurutu nezvidoko zvawanda michina zvekuti muntu weitoguma wotoiswa pamuchini wotohloiwa.

Zvkusenzesa zvirimo muzvibhedhleyamwo ngatiende hama dzangu tinodetserwa kuti uine panopanda tindohloyiwa michina iriyo yekuhloya.

Micheni yedu yetinayo muzvibhedhleya inode kupota yeimboongororwa, yeimbonasirwa. Zvimweni zveimbochinjiwa, zvinenge zveide kuchinjiwa. Zvine matuluzi azvona.

Micheniyo irimo muzvibhedhleya iri kubetsera maningi, iri kubetsera ngeanofunda akona. Zvinokone kunge zvakaiswa pamufodho mweitofundiswa kuti ichi chinohamba ngepari ichi chinohamba ngepari.

Micheni iri mu zvibhedhleya yaka wanda maningi imweni yakona ino sanganisire ino hambise masoko pa chi bhedhleya po nekuti zvibhedhlera zvikurutu zvimweni zvakona aukoni kuhamba ne tsoka kuno svitse shoko.

Tinodakara yaamho ngezvayo muzvibhedhleya zvinobetseredza kunasira utano haantu. Dai ungava vaguke boko zviriyo zvaunopfekedzwa kuti mabhonzo adzoke panzvimbo.

Zvihlayo zvakahlamburuka zvaayo muzvibhedhleya mwedumwo. Zvinondosiyana ngekuti dhokodheya wakona unenge weishandire pari. Zvakaite emazino, anoshandire zvihlayo zvinotenderera zvinokwire mudenga ngekudzaka.

Michini yekuseenzesa muzvibhedhleya yawanda maningi imweni yakona ngeyekuseenzesa anode kufundira kurumba ngekuhamba iriyo michini unodetserwa.

Tinobonga yaambo nebandiko rezvehutano ,riyibatana neamweni mabandla akadziyemere kutenge zvikwanisiro muzvibhedleya zvokuti anhu asenzese nemadhokodheya awane zvekusenzesa.

Amunaa, chirocho chakatidetsera maningi nguwa yebeshamupengo iyani. Anhu akapona ndicho. Chakatidetsera, chinodziirira kumatenda anotapuriranwa. Tinoona kana nanyamashi kuzvibhedhleya uko zvakadzara.

Madhogodheya edu ofunda pheyani. Mazuva anayi hauchandoti uridhogodha, uridhogodheya kweshe, wakumire nebandiko rako. Uri wemabhonzo unomire nemabhonzo, uri wemwoyo, unomire nemwoyo wako.

Michini yadzaremwo muzvibhedhleya mumbatsodzo dzekuhloya yadzaremo mazuwa anaya azvichambononokiba musi iwowo unotodzoka wotoziya zvako zveshe.

Irikuuya mucheni muzvibhedhleya inoite kuti madhokodheya edu ahloye antu akasununguka angari zvihlayo zvimweni zvakhona zvinopeteka kuti dhokodheya akurarise zvaunenge weida zvaanenge eida iye kuti ahloye.

Aiwa yakawandemwo michini muzvibhedhleya mwo matuluzi ekuseenzesa anoseenzeswa ngemadhokodheya akawanda maningi hezvinoita tinoaona akapfeke ngubo dzekuti asabata ngenyara ba ngekuti zvizhinji zvakona zvine matenda.

Zvekusenzesa muzvibhehleya zvawanda maningi karetu vantu vakuru neadoko aidopiwa mibhedha yakandofanana zvinezvi kwane yaana ngeyeakuru.

Tinodakara yamho ngekuti zvibhehleya zvedu zvavandudzwa zvekusenzesa zvamwo dai munenge mwagurika marenje zvokundoisirwa zvakona zviriyo zvawanda maningi.

Chezvinoda mucheniyo muzvibhehleyamwo ayidi maoko maokopi. Inoda kuti muntu unoisenzesa ave muntu wakafundira kuwusenzesa. Zvikadaro awugariba.

Michini yawandemwo muzvibhedhleya yekuhloya. Imweni yakhona inotouya yakanasirwa pekuti muntu unoite pekurara kuti usikachakwanisi kumira zviyani. Umweni wakhona wekuti unohloyiwa wakamira unenge uripohe.

Pane imweni mbatso inenge iripo pachibhedhlera inoiswe ayani okorera ngekubhuya okorere kuite chiro okorere kudya zveshe unonga ondoitirwa ngemuchini.

Anamai akadzitwara azvinei kuti auna dambudziko rauri kuzwa kungoenda kuchibhedhlera kundoningirwakwo kwakandonaka zvinonakira utano hwako nehwemwana. Michini yaayo, kundoiswa pamuchini mwana woonekwa kuti akagara zvakanaka ere.

Kuti tazwe kuti pane panopanda zviyani ngatidakarirei kukurumudze kuende kuchibhedhlera yohloiwa micheni iriyo inotaura, inobhuya panonga paine denda.

Kuti tine vangani vayani vakakuwara kana akaberekwa akatadza kumire mitezo zvakanaka micheni iriyo kuzvibhedhleya yekuti ahambise ngatiende anodetserwa.

Mphatso dzinovhiirwe vanthu dzinosise kunge dziri nzvimbo dzakahlamburuka dzisina zviro zvakawanda maningi zvekuti anthu anopedzisira oorashikwa ngekutsvake zviro.

Madhokodheya edu anoseenzese matuluzi akapambauka .Zveienderana ngebasa raaninge eishanda .Zvienderana he ngezera remuntu waanenge eishanda.

Tinobonga hai ngekuwanda kwaita michini muzvibhodhleya zvizhinji zvakhona atichatori nguwa yakareba maningi takamirire kuti tizozwe zvinobudamo. Zvizhinji zvakhona tinotobhuirwe ipapo.

Maizviziya ere kuti mukumbo ukaguka zviyani dai iboko rinesimbi dzerinosisa kuisirwa simbi dzakhona dzinonga dzeisiyana ngepakuwara pakhona ngepedzinode kuiswa pakhona.

Mitombo yechikotsoro inoda kuningira peyani atindotori weshe-weshe teimwa. Imweni ngeyeana adoodori, imweni ngeye otamanda, imweni ngeyeantu akuru.

Tapuwe mitombo zviyani kuchibhedhleya ngatimwe mitombo yakona tipedze tichiteedzera zvatinenge takabhuirwa ndidhokodheya mamwiro akona kuti unomwa manganai pazuva.

Mitombo yatinopuwa kuzvibhedhleya nekuzvitoro zvinotengese mitombo. Inosise kuti tiningire zuva yayakagadzira, ngezuva yainomira kusenza tisasenzese mitombo isingachashandiba yakupfura mazuva ayo.

Munozviziya here kuti kuwerenga kakaba kemutombo kakani paunouhinwa kwakanaka maningi? Amweni anoti kaite kadori dori nganditutsire kamweni, unonga wotozvikuwadza. Muto..mushomawo unotorapa.

Mitombo yebesha inouya iri mumhando dzakapambauka zveisiyana kuti besha rakona rinonyanya kubatira pari amweni anokorera kufema amweni anorwadziwa muchipfuwa mitombo yakona iriyo yeshe.

Mitombo aisi yekumwa yegapi aisi yema naiti yegapi imweni ngeyekuzora pasina panorwadza pasina pano tokonya kundo nakise ganda rako munhu mutombo.

Mitombo yedu yechianhu yakuandutswa ngezvindotooita undotoningire kagaba kakhona unotoona pakaiswe kapepa kana kashizha dai kanyuchi, veibhuye kuti wakagadzirwa ngemitombo yechianhu.

Ezvitoro zvinotengese mitombo amweni mapilizi aanotenga, anotenga ari mumakaba makuru ochiite okukuerengera aunosisa kumwa. Tinokurudzirwe kuti ngapawane chekubatisa chipunu chokuti asagwama nemaoko awo.

Mitombo yechikotsoro yakawanda manhingi. Imweni yakona unokone kunyorerwa ndidhokodheya wonotenga. Imweni yakona unokone kubhuyira anenge arimo muchitoromo anokupa yaunokodzera.

Mitombo yakadzaremwo muzvibhedhlyra chezvinoita ndechekuti ngatiziye mitombo yatinosise kuseenzesa. Zvikuru sei tabva kwaana chiremba kwadhogodheya. Mitombo iriyo, anamai inenge abva kubara, iriyo mitombo yaanosisa kuse...

Ngatibhuyirane madhodha kuti mitombo haichichaniba. Mitombo haishandisirwiba nekuti makotsorere acho kana chiri chikotsoro haafananiba. Umweni anozwe pahuro, umweni unozarirwe miro.

Tinogara teibhuyirwa kuti tapuwe mutombo zviyani ngatierenge paanotihina payani muchitoro, ngatierenge tione kuti akakwana ere awapuwa usati wabudemwo.

Zvakakosha maningi kuti muntu azwe pano panda zviyani usaerengera pamweni unenge uchitokuwadze zvimweni mukatimo ngati rumble kuchibhehleya kuti tazwa pano panda.

Tapiwe mutombo zviyani, mutombo ngaumwiwe nemukuwo yakatarwa ngatisanambira ba, ngatipedze mapilizi atinenge takapuwa, tisasiya baa.

Mitombo yedu yegotsorwa iri mumbando dzakapambauka. Dambudziko rotoita ngereanotengesere antu mutombo, oimwe yakawanda nguva imweyo, ochidhakwa. Zvinoshaishe utano hwemuntu.

Anhu odakarire maningi mitombo yechingeziyo ngekuti mitombo yechingezi haiwawiba, mizhinji yakona yechikotsoro inototapira unotoone ana eitodakarira.

Mitombo ye chikotsoro yaka wanda maningi ine mbando dzaka paradzana che zvinoita chinoda kuti utange waenda kwa dhokodheya wondo bhiirwa pauno sisa kutenga.

Tinokurudzirwa kuti tisandotora mitombo yeshe yeshe ngekuti wakafanana ngewandakambomwa zvimweni zvinofanana parudzi zveisiyane ngemapepa Ukazoningise mapepa acho unotoone kuti akanyorwa zvakasiyana.

Mitombo yechikosoro yakawanda maningi inouya iri mumhando dzakaparadzana. Imweni inonga yeirwadzise muchipfuva, imweni inenge yeivhare miro unotobhuire dhogodheya dambudziko rakona vopuva unoenderana ngezvaunozwa.

Chanakire mitombo yechingezi ngechekuti chipimo chakona chinenge chiripo unototenga mutombo wakona nekakomechi kanonga karipo kekuti umwise zvasiyana nekudhaya .

Mitombo yechikotsoro inooneka peshe peshe, inooneka muzvitoro zvinotengeswe mitombo, inoonekwa ngemuzvitoro zvetinotenge chikafu zvinenge zvirimo inooneke kuzvibhedleya.

Mitombo yedu yechingezi inouya iri mumhando dzakapambauka imweni inouya iri yekunobairwa yemajekiseni unokone kutoitengeserwa muchitoro chinotengese mitombo wochienda nawo kwadhokodheya kana kuti kuna nesi ookubaira.

Kune ayani ane dambudziko remadziso awo anowaiwa akagumana nemaruwa kana nezvimweni zviro mitombo iriyo tisatambudzika ba ngatiende kuzvibhedhleya nekuzvitoro zvinotengese mitombo todetserwa.

Mitombo yedu yechianthu iya taakuiona yakabekwe mumakaba echingezi ezvinoita ukaningirapo pamukoto u oona kashakani kanonga kakaronzera kuti mutombo uyu wakagadzirwa kubva mumatombo echianthu.

Mitombo yedu yechizvino zvino yakanakire kuti inouya uine kapepa kaninga kakanyorwa dai ungaa wekudzora kapepa kanonga karimo keikubhiira zvinofanira kuizwa.

Patinohinwa mitombo payani muchitoro chinotengese mitombo ngatizwisise tiyayeye eitibhuyira masenzesero atinosvikoita mutombo uyu tisabudemwo tisingazi kunzwisisa.

Mitombo yedu yechi manje manje inouya iri mu mhando dzaka pambauka amweni anouya ari mapilizi mapilizi akona kuti tama piwa ngatimwe tipedze eshe kuti tipone.

Heanonasira mitomboyo anoipatsanura kuti weakuru unomira uri wega, weadoko unomira uri wega. Weadoko unotoona wega pamweni penguwa unenge wakaiswa chidhori pamweni penguwa panenge pakaiiswa chimwana.

Mitombo yechikotsoro inouya iri mumpando dzakapampauka imweni inouya iri yekutopfapfaidze mukati mwemiro mwakhOna kuti muvhurike besha ribude.

Mitombo iriyo kuzvibhedhleya antani chinondodiwa kuenda kuchibhedhleya kana kugumeyo kuchitoro chinotengesa mitombo womubhuyira anonga arikona zvaunonga uchizwa dai maziso anowawa unopuwe mutombo.

Mitombo yechikotsoro yakawanda maningi. Chezvinoita zvinoda kuti ubhuire dhogodheya, kuti iwewe chako chikosoro chinokudini ,panorwadza ngepari. Wopuwa unoenderana nemarwadzo ako.

Patino hiniwa mutombo payani dai kuchibhedhlera dai kuchitoro cho ngativhure kabhokisi kakona tisati tabudemwo toerenga mapilizi wo kutu arimwo here akakwana here usati wabudemo.

Ebandiko re utano ari kutore mitombo yedu yechi antu iyi eyi nasire mitombo yawo ye chingezi ya anoita ukazo verenga paka pepa kawoko kanenge kari pa mutombo wakona uno zviona kuti waka nasirwa nge zviro zvedu zvemu makanyi.

Mitombo yedu yechiantuyo yosenzese kugadzira mitombo yechizvino-zvino. Zvanoita anozoti agadzira pakapepako panoiswe mufondo. Unoratidze dai ishakani dai chiruva chakagadzire mutombo vakona.

Tinokurudzirwe kuti tapiwe mitombo zviyani, ngatierenge kabhokisiko, zvinobhuyikepo toone kuti mitombo iyi tinowirirana here nayo. Dzimweni dzakhona panonga pakatonyorwa zveisingawirirani nayo.

Amweni matenda akaita kunga tee denda rehloko anonesa kuti tirambe teisenzesa mitombo yechibhoi tisingazi kuenda kwadhogodheya. Ngatitange tandohoiwa dzimweni dzemukuvo nedzimweni dzinenge dzeikonzeresa hlokoro kutema.

Zvibhedhlera zvedu zvikuwani zvinenga zvakaema zveyienderana nechaunoda kuizwa iwewe amweni anonge kudetserwa kuhamba zvine bandiko razvo amweni anenge eyida kupiswa magomarara awo anoenda kwavowo.

Dambudziko rendxondo rakaite kuti kuiswe zuwa pasi reshe, rekutoti anhu acherechedze zuwa irona, anhu eiungana , eifundiswa ,kuti angakunda sei, dambudziko rendxondo.

Ana mai eshe, anokurudzirwa kuti ngaasabarire ana mumamuzimo ngaabarire ana kuzvibhedhleya. Dzimweni dzemukuwo kanobuda kasingazi kuyita zvakanaka, hino pachibhedhleya, kanodetserwa nemukuwo.

Peanoenda neana payani asati abairwa, anamai anombofundiswa mabatirwo anoizwe mwana mucheche kuti aone kukura zvakanaka, zvisina matenda.

Kuti mabare mwana venyu zviyani onai kuti mwana venyu abairwa majikiseni ese ekumudzivirire kumatenda akapamhauka, ngatizvingwarire ana mai tisariyarwaba.

Ana edu ezvikora zvepashi aasati ofundiswe kunyoraba kundoenda kuchikoro oswera eitamba zvinotovavhura ndxondo dzavo mukutambamo anotofunda zvakawanda

Pashi reshe anoona ngezveutano anobatikira maningi utano hwaana mai ngeana anogare muhlongana eibhuya kuti ana mai odetserwa sei ngeana odetserwa sei.

Ngenyaya yekuziya kodzero dzehutano dzemwana, kune mapandiko akawanda maningi akadziemera anoseenza pamwepo ngebandiko reutano kuite mushongano maererano ngeutano hweana

Nguva ino yekunaya ngatingwarire ana kuti haasi kutambira mumamvura ekunaya here mumanzizi akashama munematenda akawanda aaono batira imwona .Ana ngavatambire kuretu ngemvura.

Munozviziya here kuti ndambudziko rendxondo harisi kubate antu akuru ega. Ngeana edu arikukura ngevanotange kusabhuka, arikubatwa ndiro. Ngati adetsere tione kuti ana edu asi kushushikana maningi here mukugara kwawo.

Kune madhokodheya akango yemera kudetsera ana ega madhokodheya aya anofunda ngezveana kubva achi mundani

Tinosise kudakarira maningi anoshanda ngezveutano aya anoite basa gurutu kuone kuti utano hwemuntu weshe mundaraunda wakahlamburika ere.

Hutano hwe mwana hwaka koshe maningi ana mai ana edu eyi buda kuende ku zvikora ngati one kuti aka ndxoka here zvi ndxoko zvino enderana ngema mirire ekunze.

Zvakakosha maningi kuti mu mandaraunda munge muine pano wanikwe mvura yakanaka yakachena yekuti antu anokwanise kumwa vantu vochera apapo.

Ana edu anokurumidze kubatira matenda maningi ukaona mwana wako asingazi kuita zvakanaka rumba naye kuchibhedhleya ariyo madhokodheya akafundire basa rakona anonokudetsera.

Tikaguma kuzvibhedhleya kunogwarirwa ana kuyani tinotoona kuti zviro zvachinja zvabachinja. Ana ane zvimubhedha zvavo zvokuti mwana habudi kubanzi asine muntu mukuru.

Danho rakatorwa nevefundo tinoriashira maningi muntu weshe ngeana arikuridakarira ana afunde ngenyara ana afunde esenzese muchini yechizvino zvino.

Tinokurudzirwe kuti taone maphepha zviyani mungaa muzvitoro mungaa munharaunda matinohamba ngatione mukuwo wekuerenga. Umweni unotihandine kufunda mifodho inonga iripo inokudetsera kukuudza zvinoda kuitwa kudziirira....

Zvinokurudzirwe maningi kuti makamira sababa namai mombopota meimboende kuchibhehleya meimbohloyiwa ngazi yenyu zvoonekwa kuti zvichakanaka ere, kuti zvisisazi kunaka modetserwa.

Tinawo ashandi emu zvibhedhleya anombo buda ngezvirongwa zvaka pambauka einingise antu dai ankava magomarara avo ane mukuvo wanonge eito daidzira kuti huyai timu ningire.

Tinowadakarira ekuzvibhedhlerawo, anobatikira maningi kuhutano wemadzimayi. Zvimweni dzimukuwo, unowona eyidedzera madzimayi ayipawega eyafundisa mayererano ngekudzichengetedza.

Mu zvibhedhleya zvedu zvikuwani ariyo madhokodheya akafundire basa reku senza ne mazino evanhu kungava kudzure zino kungava kuri nama zveshe andoita ngatiende tino detserwa.

Vanoona nezvehutano wemadziso pane mukuwo wavanohamba muzvibhedhlera veidetsera mazera makuru anoda kubviswa tsanga anoda kunasirwa zveshe eidetsera pasina Mutuso tinovabonga maningi.

Petinopindemwo muchiyani muchitoro chinotengese mitombo anhu atinoona arimwo ayani anhu akatofundira basa rawo. Akafunda peyani anhu aya. Akafundire basa rekuziya mitombo yeshe inenge irimwo.

Maizviziya ere kuti tine amweni mapurisa kana emasoja anotorapa amweni akhona atori madhokodheya Anotoite kana kukubvise mazino anozvikona akazvifundira.

Mwaizviziya ere kuti emutano wo, ane mukuwo weanoto mborarawo pamubhedha kuchibhedhleyako, eitohloiwa, eshe anotokurudzirwa kuti ngaagare eitohloiwa eiziya zvaari.

Anamai kuti taone kuti tabara mwana asikasi kuite zvakanaka, ngatisavharire mumhatsoba. Ngatiende nawo nekukasika kuchibhedhleya, anonodetserwa. Unotoona otohamba.

Tinobonga nemadhokodheya edu arikufunda eigara mumizi medu tinoaona amweni arikufundure kubvise mazino wagume kuchibhedhlera wechida kuningirwa mazino vanonga varipo .

Micheni yedu heinouye kuchibhedhleya, vanoiseenzesa vanotanga vatonofundira kutoiseenzesa kuti aone kuuye kutanga kuiseenzesa pauri. Zvinodetsera maningi izvozvo.

Haanenge eifunda zviyani madhokodheya wo anofunda zveshe kusanganisira nekubhedha mibhedha inenge yeida kuata arwere anofunda zveshe izvozvo

Amweni edu anotwa kuende kuchibhehleya ngekutwe naiti naiti yo ichakuponesa kana ukakasira kuenda kana pakabatwe mukuhlani inotokurumidze kudetserwa.

Ana edu anonga akafundire mabasa ehudhogodheya ayani, peanotange mabasa awo anosise kupikira kubhuye kuti anopikira basa rawo, anozvipira mumabasa avari kutanga.

Mazuva anawa zvanaka maningi kuti Muzvibhedhlera medu mwo madhokodheya edu antu anohanirika antu anobhuyija nawo ngatisumumguka kubhuya zveshe zvikunetsa tinawo.

Ndau inochengetwe mitombo dai pachibhedhleya dai kuchitoro kunotengeswe mitombo ngainge iri ndau yakahlamburuka ndau isingasviki bukutaba ndau isingasviki mvura

Tinokurudzirwe kuti teitenge mitombo zviyani ngatitenge mitombo teisenzesa amba inenge yabva kuna dhokodheya zvinotidetsera kuti tisapiwe mitombo isinga pindirani nesu .

Muzvitoro zvinotengese mithombo azvitengesi mithombo yegaba zvinotengesa nezvimweni zvine chekuita ngeuthano hwemunthu zvinosanganisire zviyani zvinosungwa neanhu mumadhoyo eyirumba, mumaboko eyirumba zvinonga zvirimwo.

Ezvitoro zvinotengese mitombo anokurudzirwa kuti ngaatengesere anhu ane matsamba ngekuti kutengesere munhu usina tsamba unoguma munhu unoguma oosenzese mutombo uya zvisingazi kururama zvakata sekumwa ozvi eidhakwa.

Anotengese mitombo ayani anokurudzirwe maningi kuti achengetere mitombo yawo mwaka hlamburuka imweni yakhona aidi mhepo unoone mwuine makabathi anochengeterwe iyoyo.

Tinokurudzira ezvitoro zvinotengese mitombo, kuti ngaarongedze mitombo yavo zveienderana ngematenda. Ngairongedze zvinoite kuti muntu unode kutenga akone kuerenga.

Anoshande muzvitoro zvinotengesa mitombo anokurudzirwa kuti asandohine munhu mutombo asina kuvahina tsamba yabva kuchibhedhlera inobhuye kuti vanosise kutenga mutombo wona uwowo.

Anotengese mitombo anokurudzirwe kuti mitombo ngayichengetedzeke pakahlamburuka. Ngayichengetedzeke pasina guruwaba. Ngayichengetedzeke pasina zuwa, isachaiwa ngezuva.

Zvitoro zvinotengese mitombo, zvinosise kunge zvakanyorwa nemagama anoyerengeka ekuti muntu unokone kuwerenga chero urikuretu.

Zvinokurudzirwa kune ayani ezvitoro zvinotengese mutombo kuti asahine vandu mutombo yakasimba iyani asimgazi kubuditse tsamba yabve kuna dhokodheya.

Ngatidakarire kutenga zviro zvinoseenzeswe paana, muzvitoro izvona zvinotengese mitombo. Zvinonga zvirimwo, zveshe zveungada pamwana, dai ingava mikaka, dai zvingava zvokuseenzesa, zvinonga zvirimo.

Teipinda muchitoro chinotengese mitombo, tinosise kuti tikone kuerenga, mitombo yakhona, tichaka tisati tatenga ,sakei emitombo ngaamise mitombo, zvekuti inokone kuerengeka neantu eshe.

Munoxhengeterwa mitombo kana munotengeserwa mitombo munosisa kunge iri nzvimbo yakahlamburuka mitombo yakona yakarongedzwa zveienderana nematenda aunorapa.

Dzimweni dzemukuwo unokone kuona mutombo wakaita ngatei wakafanana kusiyana kwemabhokisi akona zvinotobhuya kuti mitombo yo aizikufanana munhu ngatange averenga zvinenge zvakanyorwa papepa nepabhokisi

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinokurudzirwa kuti ngazvivhure nekumabuya kwedu antu auye pasinde ngemitombo pasinde ngezvibhedhlerahe zvinodetsera pakuhamba .

Zvibhedhleya zvinokurudzirwe kuti zvinge zvakabeurwa mukuwo weshe. Zvinge zvakabeurwa ngekuti anhu eirwara azvibhuyi nguva inouya denda.

Ndao unotengeserwe mitombo inosisa kunge irindao isikachai zuva baa nekuti imweni mitombo haidi kuchaiwa nezuva ikachaiwa nezuva inopere simba .

Ana edu eienda kufundo yepadera dera vanofundira mabasa akapamhauka amweni akhona anosanganisire kuhloya mitombo dai dzingava ngazi dzinobuda mumiri yevantu.

Madhokodheya ayani anoake zvibhedhleya mukati mwemataundi anokurudzirwe kuti ngaanyore ngemagama anooneka antu aziye kuti pane chibhedhleya .

Anotengese mitombo yechingezi anosise kunge akanyora rukumbati rwokuti muntu weshe unokone kuerenga ari kurodhi oziya kuti mwona ndimwo mune mutombo .

Ayani madhokodheya anoise zvibhedhleya mumathaundi peshe peshe ngaanyore zvinoerengeka ngaantu kuti pane chibhedhlera, onyore zvinoizwepo kuti antu aerenge asati apinda mukati.

Zvitoro zvinotengesa mitombo zvinosise kunge zvakabeurwa nguwa zhinji ngwkuti antu eirwara anorwara mguwa dzeshe dzeshe saka anode kuti paanode mitombo asasvike makakonywa.

Ari kuhamba eyishumaira shoko ngeutano hwenxondo mumamizi mwedumo, ari kunamira mapepa peshe-peshe kumadziro kuti anhu angwarire dambudziko renxondo.

Kune makambani akapuwe mvumo yekunasire zviro zvekuseenzesa zvaantukadzi. Makambaniwo anobatana ngeveutano veihamba muzvikora veidetsera ngekutohina vana zvekuseenzesa.

Eutano anofundise antu, maererano ngekudzingwarira utano hwavo ngenjira dzakasiyana-siyana, anombobude eimboite mitambo, kuedza kuzama kufundisa antu kuti adzingwarire.

Zvakanaka maningi zvinoita eutano kumbobude kubanze eindodetsera ana ana edu azhinji mazera echidiki aya adakariri chibhedhleyaba zvino kana zvauya musinde mwawo anodetsereka.

Tinobonga yaampho ngebandiko reutano. Anombohamba muzvikora zvederamo eifundisa ana kudzichengeta guwa yaanonga aripo pachikorapo ngekuti akuna mubereki uchamudzosa.

Zvakanaka maningi zvinomboitwe muzvibhedhlera payani , mangwanani ega ega asati atange kumuhloya ngekumurapa anombotume muntu umwe uno mbomufundisa maererano ngeutano.

Ebadhla rezveutano anoite mushando wakakura maningi wokubude einofundise antu kudaidzire mishangano eindoshingirira kuti antu adzichengete kumatenda angauya.

Tinobonga maningi zvinomboizwa ngebandhla reutano. Anombobuda eiuye mumamuzi kune antu. Eitorapa antu kona ikoko antu eitodetsereka.

Tinobonga ebandiko rezvewutano, anohamba mwakawanda. Tinowawona eyifundisa antu mayererano ngematenda anenge ariko mazuwakhona wawo. Zvakanaka maningi kuti antu aziye.

Tinodakara yaampo ngezvinoizwa ngebandiko reutano kubude kubanze neana echidiki naawo anosenze kuutano eifundise antu ngezve mikhuhlani yakapampauka.

Kune rimweni bantha rezveutano rinoona ngezvekubetsera vanhu munguwo yenjodzi vano avavo ndivona vanosisirwe kuonekwa pakutanga panonga paitike njodzi.

E utano ano batikire maningi hutano hwe muntu dzimweni dze mukuwo unoona eyi chaye bembera antu huyai timubaire kune mu kuhlani woda kuuya ngatisa gare mu mbatso antu ngatiende tinobairwa.

Kune amweni mabadhla anodziemera ari kubatana nebandhla reutano kusimudzire utano hweantu mumakanyimwo mweshe eibetsera ngemitombo kubva kunze kwenyika.

Tinokurudzirwa ana mai kuti tirambe teienda neana edu kuzvibhedhlera andohloiwa nemwi akhona ana mai akhona wabve kubara unosise kuti umbohloiwa kuone kuti apana ere mamwe.

Eutano aya anombobude eimbofundise antu nyaya dzekuronge mburi nyaya dzekubara antu eifundiswa kumabanziko.

Zvimweni zvimichina zvaayo mazuwaano tinokone kuto zviseenzesa tega kumhatso kwedu kungaa kuningira kuti une pamwiri ere, unokona kuto chitenga chimuchini chakhona oto seenzese kanyi.

Zvimweni zvimicheni zvakona zvakunasirwa mazuva anaya zvinoshandisika zvakanaka maningi. Zvekuti ukandochitenga vega kuchitoro ukaerenga zvinonga zviri mukapepa makona unokwanise kutozvitesita uriko kumhatso kutozvihloya zvinodai.

Akuru akuru eutano akabatana ngemadhokodheya anoite mishongano yekuonesana maererano ngeutano hwana mai vachiri kubereka ngemitezo yawo inosenza kubereka.

Micheni yawanda mazuwano yawandisa imweni yakona unokone kuchitenga otoseenzesa wega kumhatso kwakoyo, micheni yakafanana neyekuzvi testa mukondombera unotozviona urikumhatso kwako.

Anobhuira ana Mai kuti uyai muberekere kuchibhedhlera ngekuti anenge eida kudzivirira matambudziko ekubarwa kwemagavamwedzi ngekuona kungwarirwa kwawo, eivafundisa kuti anogwarirwa sei.

Ana echisikana anokurudzirwa kuti adzibate teiningire kwese kuchianhu kwedu ngekuchingezi. Ana anokurudzirwa kuti ngadzibate.

Ngatiendei kuchibhedhlera ana mai woye kuti tafunga kuti tione zvekubara titange tahloiwa ngazi yedu ionekwe kuti amuna matenda ere angatadzisa kuti muntu abare.

Anamai eshe tinokurudzirwe kuti ngatidakarire kunoberekere kuzvibhedhlera kwetinobetserwa ndiana mbuya akafundire basa rakona rekubarisa antu.

Ana mai vanokurudzirwa kuti ngadakarire chibhehleya anofundiswa mairirano ngeutano wekuzvi chengetedza seventu kadzi zvinosisa kuita ngezvisingadiwi.

Abereki anamai nanababa tinokurudzirwe kuti titsvake nzira yatinobhuirana yekuronge mburi tisabare ana atinenge tisina kutarisira ba.

Ebandiko rezve utano anombo hambe muma mizi eyi bhuya nge ana echidoko maererano nge utano hwawo zvei enderana nema raramiro awo.

Ana mai ayani kuti madzitwara ngatidakarire kuende kuchibhehleya toohloyiwa kuonekwe kuti mwana wakagare zvakanaka ere mundani mwo, azvina matambudziko ere angade kuuya.

Micheni yakona ya wandisa mazuva ano peyani imweni yakona unokone kuto tenga wega mu chitoro chino tengese mitombo wotono senzesa wega ku mbatso micheni yaka fanana nge ino tarise mimba.

Munozviziva ere kuti antu ayani anoita zvemutambo anoramba akaenda kumadhokodheya eindohloiwa marenje awo avanonyanga kusevenzesa nemaboko awo kuti zvichakanaka ere zvokodzera ere kuti varambe veirumba.

Hetinozomaona oorumba payani emabhorawo anonga atobve nekuzvibhohleya ahloyiwa kuoneke kuti marenje akona anoita here kuti arumbe mubhoramwo.

Zvekuseenzesa zviyani anhu eiite mitambo inogwinyise mwiri yavo zvirimwo muzvibhehleya zvakanaka maningi. Zvimweni zvinoite kupfekwa munyara kuti meitamba mabhora ayanai unochengetedza nyara dzako.

Tinobonga yaampho ngekuti ntombi dzedu nemajaha edu arikuyaeya zvinobhuiwa ngemadhokodheya ngenyaya yekusimbise mwiri. Pamweni pakhona unotoaona ngemuchina yechizvino zvino eitosimbisa mwiri yawo.

Tinobonga yamho neanosenza kuti zvibhehleya zvedu zviye zvakahlamburuka tinoona tapindemo munovhirwe antu michina yakazaremo magetsi anonga arimo.

Mitombo yakadzaremo muzvibhedhleya chezvinoita ndechekuti unoda kuti ubhuirwe kuti uyu unoshanda pari uyu unoshanda pari atindotori yeshe yeshe.

Munozviziya ere kuti chimweni chinoita kuti azi mutano kupote eyigwinyisa nyama dzake eyirumba mangwanani ayani eyisimudze zvinorema eyitwasamudze mwiri wake.

Utano hwemuntu aisi kutongaa maphilizi kwega munhu unosisa kugwinyisa nyama yake. Zviriyo zvinoseenzeswa kuti nyama dzeantu dzingwinye, kungaa kurumba kana kuseenzese micheni.

Mvura inokurudzirwa kuti tiimwe muntu weshe eizonyanya kureketera kune anoite zvekurumba neanoite zvekukhaba mabhora ngeanoite zvekusimudza masimbi, avawo anonzi ngaamwe yakawanda maningi.

Anhu ayani anonyanye kuite zvekusimbise mwiri dai munosimudze masimbi ,dani munoite zvekurumba, munokurudzirwe kuti muwanze mvura ngekuti pamunobude chifundi payani munonga marashikirwa ngemvura yakawanda.

Huripo hutekwerede hunosenzeswe kuti muntu aone utano hwake zvimweni zvakona zvimuchini unotosise kutozvitenga wogara nazvo kumhatso weipote weizvihloya wega

Michini yavayo kuzvibhedhlera dzimweni dzemukuwo wakugumeyo zviya unondoona umweni muntu uri pamuchini wake uyo uri pamuchini wake umweni ndowo kusuka ngazi mumuviri zveindo siyana.

Tinobonga hai ngemicheni irimo muzvibhehleya hino dambudziko redu gurutu ngerino rekuti anhu mare dzinobhuyiwepo kuti upindepo pamuchenipo azhinji edu atidzihaniri.

Ngatibhuirane kuti tisandokuma mitombo yeshe-yeshe tisina anoziya. Imweni mimbuti yakhona yakanofanana mashakani akhona, ngatiende ngeanoiziya tizodetsereka.

Mitombo yedu yechiantu inooneka peshe -peshe. Imweni inooneke mumvura, imweni inooneke pane matombo imweni inooneke pane majecha zveindodaro.

Mitombo yedu yechiantu tinoiwane pakapamhauka, imweni yacho tinoione musinde mwemvura, imweni yacho tinoione pamatombo, imweni yakona tinoione munoite nhaka zveindodaro.

Mitombo yedu ye chi antu inoti betsera maningi ku mamuzi kweduyo azhinji edu atito zombo endiyo kuzvi bhedhleya kuyani kuti tava ne mitombo yema tenda akaita sana gostorwa.

Mitombo yedu yechiantu yakanaka maningi nyaya yayanga yakashatira ndeye kuti inga isina chipimo inga isina he zuwa rekuguma kukushanda waingomwiwa mutombo Sinzi wakaiswa mukakaba.

Mitombo yedu yechindau inoda kuziya chipimo ndiri dambudziko gurutu raingapo makarewo kuti wopuwa mutombo wechiantu udzadze komeche.

Mitombo yedu yechiandu inorapa nemhando dzaka pambauka amweni anorapa mashakani ega, umweni unorapa maruwa ega, umweni unorape mapande zveindodaro.

Amweni matenda anokone kutopera ,ngemitombo yedu yechibhoyi, matenda akaita sebesha. Rinondopera weindokuma mashi mashakani emugwavha, weikwatisa weimwa, besha rinopera.

Mitombo yedu yechiantu yaka zaremo mumagwasha. Imweni miti yakakura yekuti hatikoni kuiise pamuzi. Inode kungwarirwa iriimona muma shangomo, ngatisatema miti ba.

Mitombo yedu yechiantu tinosise kuidakarira maningi nekuti irikutorapa antu eitopora tangokume mushangomwo tirikutopora kumamuzi kweduyo.

Tinobonga nehurumende yedu yakatendera kuti mutombo yedu yechiandu andu apuwewo matsamba ekuti akwanise kutengesa mutomboyo mumazvitoro zvavo.

Kune makambani akawanda maingi otoite mari ndiyo mitombo yedu yechiantu iyi. Arikutotore mitomboyo veitogadzira mafuta ekudzora zvakawanda-wanda, nemitombo yedu yechivantu iyi.

Thewu redu ratinoziva irona mumakanyi mwedumwo ,riri kuseenzeeswa nemakhambani akawanda, amweni ari kugadzire mitombo yekumwa, amweni ari kugadzire mitombo yekunasire mavhudzi .

Michero yedu yatinayo mumamizi mwedu inotori mitombo yakakwana ngatiwanze michero tisawanza makusadza eutano anoti ngatiwanze michero ngemvura .

Asharuka edu anoziva ngezvemitombo ari kupiwe mikana yekuratidzira mitombo yaanoziya kuti aratidzire idetsere ntaraunda idetsere ngenyika yese.

Paunohinwa mitombo payani, chakakosha maningi kuti uningire kuti uri muchibhotoro ningira kuti chakakonyiwa ere, ndiwe ere watanga kuchisenzesa, zvakakosha maningi izvozvo.

Mitombo yechianhu yakadzaremo mumamizi mwedu umu zvezvinoita tinoda unotikombidza kuti uhu unorape chiini tisakuma tega mitombo iyi imweni inokuwadza.

Adzara maKambani arikuseenzesa mitombo yedu yechiandu inosanganisira gavakava kugadzira mitombo yakasiyana siyana imweni yekudzora ngeyekumwa .

Tinobonga maningi nevebandiko reutano varikuashira mitombo yedu yechiantu vachiidhibanisa neyavo yechingezi antu eitopona.

Maizviziya ere kuti uchi watino n'ora mumakanyi mwedumwo, mutombo wakakura maningi, unorape matenda akapambawuka akasanganisire gotsorwa nekuwedzere chikhafu mumwiri.

Tinodakara yaamboo ngezviri kuitwa ngevebandiko reutano ari kubude mumashango aitora mitombo yedu eiende nayo koihloyaa otoita mazita onyora zveinorapa.

Mashango edu akapfuma maningi nemitombo. Azhinji edu aakutoitora eiise mumakaba akanaka, eitonasire pamizi, ngemitomboyo iyoyo.

Mazuwa anaya kune emitombo yechibhoyi akutotsvakawo zvimagaba eiise mitombo yawo muzvimagaba hino anobhuirwa kuti ngaatsvake magaba akafanana oise mumagaba akafanana zvohlamburuka.

Pane imweni mimbuti yatinotokuma pamamphatso yatinototema teiti magwasha, teiti inobaya antu kubeni mitombo. Gorero takadetsereka ngemashakani ezumbani mumamizi mwedumo, amwe taitoti....

Zvakanaka maningi zvirikuizwa ngeve mitombo yedu yechiantu kutore mutombo yedu eindoihloya onyore mumaphepha oisei mumabhuku zvoinorapa zvakanakra kuti nhaka yedu yairashikwi.

Dambudziko remimbuti yedu nderekuti mizhinji yakona inode kuno kufanana mashakani akona, hino ngatiende neanonyatso iziya mitomboyo tisandokaya tisina ruzivoba tinofa.

Mitombo yedu yechiandu inosevenzeswa ngenzira dzakapambauka imweni inosevenzeswa mashakani pamweni mashakani akona anoita yekuomeswa opedza otwiwa kana okuyiwa zveingodaro.

Tinobonga yaambo mabandla mairi arikushanda pamwepo, vemitombo yechianhu nevemitombo yechingezi, varikuunze mitombo yedu yechianhu mumanharaunda mweshe pashi reshe.

Tinodakara yaamho ngekuti imweni mitombo yedu yechiantu taakutoiona padandemutande reruzivopo. Tikatobaya tinotoiona, naanatewu eduwo aakubuda . Tinozvibonga.

Mitombo yedu yechiantu iri mumhando dzakapamhauka. Imweni inoshandiswa mashakani akhona. Imweni inoseenzeswa nzinde dzakhona. Imweni inoseenzeswe mapande zveindodaro.

Tinokurudziwa maningi mumakanyi mwedu mwo kuti tisatema mitombo iri musinde mwedu tisatema makwasha tisapisha makwasha nekuti ndimwona mwatoponera.

Mitombo yedu yechiantu amweni akutoite basa rekutoirima eitorengesere emakhambani anogadzire mitombo. zvirikudetsera maningi kuutano weantu nekuape chekuraramisa.

Mashango edu akapfuma maningi anayo mitombo yedu inorape matenda akapambauka tinobhuirwa kuti inotoreka ngatiitore tisime pamambatso pedu toiite semaruwa.

Ana edu ofunda maina ariku notora yedu mumashango eiuya eiinyora zvainorapa oiisa padandemutande zviri kutidetsera kuti mitombo yedu isarashika ntaka yakhona.

Makwasha edu akadzare ngemitombo, yetinoita kana paine anoiziya pamhatso penyupo ngaafundisewo amweni ntaka iyi isarashikwaba. Tisaita zvekuramba.

Ngatikurudziranei nana masharuka edu anoziye mutombo kuti abhuirewo amweni anosara emazera echidiki kuti ntaka yedu yekuziye mutombo isarashikwa.

Imweni mimbuti yatinochengeta muma mhatso medu mitombo inosenza. Zvinoti muchero vakona unoberekwa kana uri semupopo mapopo akona mutombo unobetsera paupenyu pautano, mashakani akonahe mutombo

Tiri kudakara yabho kunga antu arikunzwa ngekuita arikutore mitombo kumashango eyingwarire pamhaso zvirikubetsera antu azvinhji ngekuti mitombo iwanikwe muberere mwemhando dzavo

Michero inokurudzirwe maningi kuti ngaindyiwe kupfuura sadza michero yakaita semakatapeya inozwi inopa mafuta akatokwana mumwiri tisasawedzera ekutenge muchitoro.

Mitombo yedu yechiantu ndiyona yakusenzeswa kwese kwese antu akuziva kuti wakotsora kutora hanya nisi Yako kutora chinyi chako kutora ndimu yako woisa womwa.

Mitombo yedu yechiantu inotibetsera maningi mumamuzi mwedumo ari kure ngechibhedhleya anondoseenzese mitombo yeduwo yechianhu eyitopora zveyitoita.

Tinavo vasharuka vedu mumamuzi medumwo anoziye mitombo hino eutano arikuti ngaauye tidetserane nawo owakhombidze mitombo oinasira yoziikanwa kuti uyu unomwiwa kanganai pazuwa.

Anababa woye mitombo inoita kuti tore kubva mumakwasha tiise pamuzi ngatiyitore amweni atokomberedza mbatso dzavo ndiyo mitombo iyo yava pasinde.

Mwaizviziya ere kuti amweni otoite makambani otoite mapurazi ekurime gavakava ngendaa yekukosheswa kwarakuitwa mazuwa anaya ngeanorapa ngechianhu eshe ngechingezi.

Tine mimbuti yakawanda maningi yatinoona mumashangomwo inotidetsera. Azhinji edu takutouziye pauri. Wandoite besha worumba. Ngatitore mitomboyo tiise pamhatso toiwanire pasinde.

Tinobonga yaamho nearikuti kundozwa nekuita anhu azhinji asima miti yedu mitombo yedu yechianhu mumamizi mawo yamusinde mwawo anhu otodetsereka pamhatsopo.

Tinozvibonga maningi zviri kuitwa muzvikora zvepaderayo zvekutora mitombo yedu yechiantu eiihlamburudza. Einyora pamapepa oisa mudande mutande. Tinozviashira maningi.

Mitombo yatinayo mumakanyi mwedu yakatikoshera maningi. Azhinji edu tirikupona ndiyo kumamizimwo tisingazi kugume kuzvibhedhlera. Inofanire kuchengetedzwa.

Tino dakara maningi nge emabazi ezve dzidzo ariku bude kubanze eyindo tore mitombo yedu yechi antu eyito yiise pama dande mutande eruzivo zvaku naka ndaka yedu ayicha rashikwi baa.